Akazu ka siugumwe gafise impome zubakishijwe amakaro hamwe n'amakaro ashashe hasi yasivye n'umusalani wa kija mbere wo kwicarako uhejeje kwiherera uca uduzi amazi agatwara umwanda.

Inyubako iriko agapapuro hejuru ku muryango kanditseko akazu ka sugumwe k'abahungu uwo muryango buguruye harimwo akayira kinjira kaja mu bwiherero butandukanye bw'abahungu.

Abagabo bari mu kibuga c'umupira w'amaboko w'urusenga, bariko bakina uwo mukino w'umupira w'amaboko w'urusenga, iruhande yabo hariho abandi bagabo n'abasore babakikuje, bariko bararorera uwo mukino.

Umufurege munini urimwo ivyatsi vyinshi hamwe no hejuru yuwo mufurege hariko ivyatsi, impande y’imbuga abanyeshure bariko barakiniramwo umukino w’umupira w’amaguru, hirya yaho hariho inyubako y’ishure.

Inyubako ya gorofa y'ishure ryisumbuye ifise ikibuga c'umukino w'umupira w'amaboko, hamwe n'ivyatsi batemye vyumye, hejuru mu kirere hariho ibicu bisa neza cane vyerekana ko ata mvura ihari.

Uruhome gwandikishijeko amajambo n' ibara ryirabura gwerekana aho ariho akazu ka sugumwe k'akabagabo mu bubamfu hamwe n' akandi kazu ka sugumwe iburyo kugira ngo batandukanye abagore n' abagabo.

Inyubako irimwo utuzu twa sugumwe imiryango ishika kuri itanu, iyo miryango yose igiye icapwako ibintu hari aho bacafye umwana w'umukobwa ahandi bacapa umwana w'umuhungu.

Akazu ka sugumwe kasivye karimwo umwanda, karimwo n'ibase n'igikombe co kudahisha amazi n'ibicupa vyandagaye hasi.

Imbuga y' ishure irimwo abanyeshure bariko bariruka bakina umupira w' amaguru inyuma yaho hariyo abanyeshure bahagaze bariko barabarorera bambaye umwambaro w' ishure hamwe n' inyubako y' ishuri iri inyuma yabo.

Imbuga y'ishure irimwo abanyeshuri benshi bari mu cirwa co kwinonora imitsi bambaye n'impuzu zabigenewe, uwurimbere yambaye umupira w'icatsi gitoto ariko aratwenga yambaye n'ibirato vyera.

Abanyeshuri bari mu cigwa co kwinonora imitsi, bariko bakina umukino w'amaboko w'urusenga, mu kibuga c'umukino w'amaboko w'urusenga, impande yaho bakikujwe n'ibiti vyinshi, bifise amababi menshi cane.

Ishuri ryisumbuye rifise ikibuga c'umukino w'umupira w'amaboko bita basketebal mu kinofunofu hakaba harimwo n'ikibuga, kandi c'umukino w'amaboko bita hantbolo mukinofunofu.

Abanyeshure bari m'umurima w'ubwatsi butotahaye, bambaye imyambaro yo kwinonora imitsi, bariko bakina umukino wa mabigibigi.

Ibikoresho vyo gusukura biri ku mamesero afise n'amabomba yo gukarabiramwo.

Igihome canditseko amajambo yanditswe mw'ibara ryirabura yerekana ko hariho akazu kasugwumwe; ibubamfu hari akazu kasugumwe kabagabo, iburyo naho hari akazu kasugwumwe kabagore.

Urubaraza ruriko umugozi wanikiyeko umusegetera imbere yaho hariho ibigega bitatu vy'amazi.

Akazu ka sugumwe k'ishure karimwo irobine ry'amazi kandi hakorewe isuku.

Abanyeshure bokwishure ry'isumbuye bari mucigwa cokwinonora imitsi, bariko barakina imikino yokwinonora imitsi harimwo abahungu n'abakobwa n'umwigisha wabo ari hagati muribo.

Inyubako y' utuzu twa sugumwe mububamfu hari akazu kasugumwe k' abagabo muburyo hari akazu ka sugumwe k' abagore.

Abanyeshure bari mu kibuga gikinirwamwo umupira w'amaboko bariko bakoreramwo icigwa co kwinonora imitsi. Bariko bakina umukino wo kwiruka basiganwa bafise n'amazi mu ntoke mu gikombe.

Imbuga y’ishuri harimwo ikibuga c’umupira w’amaboko w’urusenga , harimwo abanyeshuri bariko barakina uwo mupira w’amaboko, hirya yabo bakikujwe n’ibiti vyinshi bifise amababi menshi.

Abagabo bari mu kibuga c'umupira w'amaboko bariko bakina uwo mukino w'umupira w'amaboko w'urusenga. Umwe muiri bo yatereye umupira hejuru mu kirere, abandi bariko bararorera uwo mukino.

Utuzu twa sugumwe twa kija mbere tw abagabo bifashisha iyo bakeneye kwihagarika.

Izamu ry'umupira w'amaguru rikozwe mu vyuma risize amabara atukura hamwe n'ayera rishinze mu mbuga iri imbere y'amasomero hakikujwe n'utwasi abanyeshure bakiniramwo.

abasore b'imiyabaga bariko bakina umupira w'amaboko mu kibuga c'umupira w'amaboko ca Basketball n'abarorerezi inyuma y'ikibuga.

Abana b'abakobwa bari mukibuga c'ishuri c'ubwatsi busashe bariko bakina umukino w'abakobwa bita mabigibigi. Bariko bawukina bambaye impuzu zogukoreramwo ikarashishi.

Abanyeshure bariko bararorera, umukino, w'amaboko basikete bore, harimwo n'abakinyi bambaye imyambaro yabakinyi.

Abagabo bari mu kibuga c'umukino w'amaboko wurusenga bariko bakina uwo mukino wamaboko harimwo umwe asimvye atereye umupira hejuru abandi bawuhanze amaso barangamije hejuru mu kirere.

Isanamu yerekana akazu ka sugumwe k'abagabo mu bubamfu n'akazu ka sugumwe k'abagore mu buryo.

Imbuga y' ishuri irimwo izamu ryubatswe mu vyuma risize amabara abiri ibara ryera n' ibara ritukura hasi hariho utwatsi dukeyi n' ahandi utwatsi twaheze inyuma yaho hari inyubako y' ishuri.

Abanyeshure bari mukubiga cumupira wamaboko bari mucigwa co kwinonora imitsi barikumwe na mwigisha wabo abahagaze imbere yambaye impuzu zibara zitukura hamwe n'abanyeshure bambaye impuzu zo kwinonora imitsi.

Akazu ka sugumwe karimwo umusarani w'intebe n'uruhome ruriko amakaro.

Abanyeshuri bari mu kibuga c'umukino w'amaboko c'urusenga bariko barakina uwo mukino w'amaboko w'urusenga umupira uri hejuru mu kirere abandi banyeshure bari ku mpande bariko bararorera.

Inyubako yishure ryisumbuye rifise ikibuga c'umupira wamaguru hasi gisize isima iruhande gikikujwe n'utwatsi turimwo utubuye duto duto hirya yaho hari ibiti biteye.

Abanyeshure bariko barakena umupira umukino w'umupira w'amaguru mu kibuga c'umupira w'amaguru c'ishuri ryisumbuye.

Abantu bicaye ku dutebe harimwo n'abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishure bariko bararorera umukino w'umupira w'amaboko imbere yabo hari umugabo yambaye ifilimbi mw'izosi impande yiwe hari umukinyi, ariko ariruka.

Akazu ka siugumwe karimwo w'umusalani w'intebe wa kija mbere hasi hashashe amakaro yasivye.

Icumba cubwiherero bwabahungu, kikaba cuguruye kikaba cubakishije amatafari mato mato ahiye.

Ikibuga cumukino wamaboko witwa basketball harimwo abana babanyeshure babiri babahungu numwana wumunyeshure wumukobwa umwe ariko aratambuka

Abana b'abakobwa bari mu kibuga bariko bakina umukino w'amaboko witwa basketball. Ico kibuga kikaba gisize isima y'icatsi.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'inzu y'ubushakashatsi mu rubaraza hasi ruriko amakaro abo bagabo hariho umwe yambaye itaburiya hamwe n'abandi bambaye amashati n'i pantaro bisanzwe.

Icumba kirimwo amamesero agera kuri ane hamwe n' amabombo ari kuri ayo mamesero agera kuri ane.

Inzu y'ubushakashatsi yubakishije amakaro ifisemwo udutebe tw'imbaho abantu bicarako, musi hariho ibiringoti bitwara amazi binini binini bisa n'urwatsi rutoto hamwe n'utundi turingoti.

Akabati karimwo uducupa duto duto na tunini tunini turimwo imiti bahereza abagwayi.

Umwigeme ari mu nzu y'ubushakashatsi yambaye itaburiya yera n'amagamu y'ubururu afise ibipapuro ariko arandikako. Imbere yiwe hari ikinyabwonko, icupa ririmwo umuti hamwe n'igikoresho co gupima ingwara.

Inzu y'ubushakashatsi irimwo akabati kageretse kabiri kugara karimwo uducupa twishi turimwo imiti hamwe n'uturahuri twishi bavangiramwo iyo miti mu gukora ubushakashatsi.

Igikinisho kiri mw'ishusho y'umuntu kiri aho bakorera igeragezwa bakacifashisha mu kwiga ibihimba bigize umuntu.

Abaganga bari mu cumba c'aho bapimira ingwara z'abagwayi bita Raboratware.

Inzu y'ubushakashatsi yubakishije amakaro hasi harimwo n'udutebe tw'imbaho abanyeshuri bicarako bariko bakora ubushakashatsi inyuma yaho hariho imesero hamwe n'ibombo ryo gukaraba intoki.

Inzu y'ubushakashatsi irimwo amamesero ane yubakishijwe amakaro n'amabombo ane murayo ma bombo ane harimwo atatu afise uturingoti tw'ibara ritukura.

Abanyeshure bari mu nzu y'ubushakashatsi bambaye amataburiya yera, bafise ibitabo vyo kwandikamwo n'amakaramu, bariko barandika, imbere yabo bafise uducupa tuvangirwamwo imiti.

Umuganga yicaye aho bapimira ingwara imbere yiwe hakaba hariho amaraso bafatiye abagwayi.

Abanyeshuri bari mu nzu y'ubushakashatsi bicaye ku ntebe z'inyegamo bariko bakurikira umwigisha, ariko yandika ibintu kukibaho abasigurira mu cirwa bariko bariga abo banyeshuri bafise udutabutwo kwandikamwo hamwe n'amakaramu.

Abaganga bari mu nzu y'ubushakashatsi bambaye amataburiya n'amagamu bafise uducupa batumamwo abantu umusarani hamwe n'uducupa bavomeramwo amaraso kugira ngo baje gupima ingwara.

Abanyeshure bari mu cumba ca Raboratware bariko biga icigwa c'ubugenge bw'ibintu babereka n'ibikoresho kugira ngo babitahure.

Ibikoresho bikoreshwa mu cigwa co kuvanga imiti, hari igikoresho cerekana ama atome, hari n'amacupa arimwo imiti.

Inzu y'ubushakashatsi irimwo ububati bwinshi bwugara, bufise n'imfunguruzo. Akabati kose gafise urufunguruzo rwako, babikamwo imiti bakoresha ubushakashatsi muri iyo nzu y'ubushakashatsi.

Inzu y’ibitabu irimwo akabati kageretse kane , karimwo ibitabu vyinshi bitondetse kumurongo , ivyo bitabu bikaba bifasha abigisha kwigisha abanyeshure kugirango bashobore gusobanukigwa neza ivyigwa.

Inzu yibitabo irimwo igihome kiriko imfasha nyigisho zitandukanye hariho imfasha nyigisho icafyeko igishusho c'umutima ninsiguro yukuntu umutima ukora hamwe nukuntu amaraso atembera mu mubiri wumuntu.

Inzu y'ibitabo irimwo ibitabo bitandukanye, bifasha abanyeshure kumenya ivyigwa, bakabinonosora hamwe n'ibindi bitabo vy'inkuru abanyeshure bifashisha mu kumenya amateka.

Ububiko bw'ibitabu bwifashishwa ku mashuri yisumbuye na matoyi, abikwamwo ibitabo abanyeshuri n'abigisha bifashisha mu kumenya indimi zitandukanye, mu kumenya ibiharuro n'ibindi vyigwa.

Icumba c'ububiko bw'ibitabu kirimwo ibitabu bitandukanye. Hakaba harimwo n'i mashini itanga umuyaga.

Inzu y'ububiko bw'ibitabu irimwo akabati kageretse kuzuyemo ibitabu bitandukanye bifashisha bigisha abanyeshure hamwe n'ibindi abanyeshure bifashisha mu gusoma.

Igihome kiriko igipapuro mfashanyigisho gicafyeko urujanuruza rw'amaraso mu mutima rufasha abanyeshuri gutahura uko bigenda.

Igipuguru kiri hasi munsi y'imeza kirimwo ibikoresho vy'ishuri nkuducamurongo tumeze nk'inyabutatu kuruhome hariho ikarata y'isi .

Icumba c'ububiko bwibitabu kirimwo utubati tugeretse tubitsemwo ivyo bitabu vyinshi.

Inzu y'ububiko bw'ibitabo irimwo utubabi tugeretse dupanzemwo ivyo bitabo hejuru hariho ibipuguru hasi naho hariho akadumu hamwe n'ikarato irimwo amacupa hamwe n'agafuko karimwo impuzu.

Icumba c'ububiko bw'ibitabu abanyeshure bifashisha mu gihe bariko bariga canke bipfuza ku ngura bumenyi.

Igihome c'inyubako y'ishuri y'intango hariko imfasha nyigisho abigisha bifashisha mu kwigisha indome abana bagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga hamwe n'abandi banyeshure kugira ngo bashobore kubaganiriza.

Imbuga y'ishuri ry'intango ifise agafurege gatoyi karimwo n'umwavu n'ibivu higa yaho hari inyubako y'iryo shuri ry'intango isakaje amategura ifise n'urubaraza imbere y'amasomero.

Isomero ririmwo imeza iterertseko igitabo c'imfashanyigisho y'ibiharuro catanzwe na repubilika y'uburundi, iruhande y'ico gitabo hariho n'inkoni umwigisha yifashisha kubita abanyeshuri bagoranye.

Imbuga y' inyubako y' ishuri y' intango irimwo ibinogo hagati hateyemwo ibiti binini bifise amababi menshi musi y' ivyo biti harimwo imiduga itatu ifise ibara ryera ihahagaze.

Ikibaho canditseko ikibazo cururimi rwigifaransa co kwitariki ya mirongo ibiri na gatatu zukwagatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu babahaye gutora ijambo mu majambo babahaye adatondetse neza .

Ibendera y'igihugu c'uburundi hamwe n'ibendera y'umuryango w'afrika yubuseruko, ziriko zirahungamana mu kirere mu mbuga y'ishure ry'intango, hafi yaryo hariho imiduga ihagaze munsi y'igiti.

Umunyeshure ar'imbere mw'isomero ku kibaho ariko akora umwimenyerezo w'icigwa c'ibiharuro ariko arateranya icenda guteranya umunani, umunani guteranya indwi, indwi guteranya indwi, umunani guteranya kane.

Abanyeshure biga mumashure yintango bahagaze mw'ibarabara ry'amabuye bambaye impuzu zokwinonoreramwo imitsi barikumwe n'umwigisha wabo ariko arandika amanota barose.

Abagabo bambaye imipira yirabura yanditseko ivyandiko vyera bariko bagenda mu kibuga c'umupira w'amaboko, ikibuga kiri hagati y'inyubako z'ishure hamwe n'igiti giteye impande y'ico kibuga.

Inyubako y'ishure y'intango ishaje, irimwo n'intebe z'ishure zishaje, hamwe n'ikibaho gicafyeko ibikoresho bitandukanye canditseko n'amazina yavyo, intebe, igipanga n'indobo.

Isomero ry'ishure ry'intango harimwo umwigisha yanditse ijambo ubukene ku kibaho, ariko asobanurira abanyeshure ibice bigize iryo jambo, yacagaguye iryo jambo kugirango abanyeshure babitahure.

Isomero ry'ishuri ry'intango harimwo abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishure bicaye ku ntebe z'ishuri bariko bakora ikibazo harimwo n'umwigisha ariko arabacungera ngo ntiberekane inyishu.

Imeza iri mw'isomero ryo ko ishuri ry'intango iriko ibipapuro vyanditseko ibiharuro gatanu ubusa n'umunani hamwe n'ibindi bicayeko guteranya kugabura gukuramwo.

Mw'isomero kw'ishure ry'intango harimwo ikibaho canditseko ibibazo bitandukanye vy'ivyigwa bitandukanye bazokora ku munsi w'ejo hamwe n'ibindi bintu vyanditse kuri ico kibaho vyinshi.

Abanyeshure bo mw'ishure ry'intango bahagaze mu ibarabara ry'amabuye bakikujwe n'imiduga ihagaze bambaye impuzu zo kwinonoreramwo imitsi barikumwe n'amwigisha wabo ariko yandika ibintu mu gitabo.

Abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishure bariko barajabuka ibarabara bapfuye kw'ishure inyuma yabo hari inyubako y'ishure ry'intango risakaje amabati y'ibararitukura mu mbuga na ho harimwo abanyeshuri bariko barakina.

Mu mbuga y'inyubako ry'ishuri y'intango harimwo igitutu c'umuryango w'ishuri ry'intango hariho n'imodoka ihagaze hagati mu mbuga hirya yaho hari inyubako y'ishuri ry'intango hejuru mu kirere hariho ibicu bisa neza.

Ububiko bw'ibitabo kw'ishure ry'intango harimwo akabati kageretse kane, karimwo ibitabo vyinshi abanyeshure bigiramwo kandi bipanze ku murongo, Kuri ivyo bitabo hariho igikoresho co gutumatumanako amakuru.

Inyubako y'ishure ry'intango, ifise urugo rwubakishije intsinga, hamwe n'ivyuma, hari abanyeshure bariko bakinira imbere y'amasomero hariho n'ingazi zimanuka hasi mu mbuga y'iryo shure.

Inyubako y'ishuri ry'intango igeretse kabiri ya gorofa ifise urubaraza ruriko ivyuma bitangira abanyeshuri kugira ngo ntibakoroke ivyo vyuma bisize ibara ry'ubururu, mu mbuga y'iyo nyubako harimwo utwatsi dukeyi n'igiti.

Inyubako y'ishuri ry'intango ifise urubaraza hariho abigisha bariko baca mu kayira kuwo rubaraza baduga ingazi imbere yaho hari akandi kayira gacamwo abanyeshuri badashoboye kwurira ingazi.

Abanyeshure benshi bari mu mbuga y'ishure ry'intango, bariko barakina imikino itandukanye. Abanyeshure bamwe bariko bakina umukino w'umupira w'amaguru, abandi banyeshure bariko bariruka, abandi bariko baratambuka.

Imeza ikozwe mu mbaho iri mw'isomero iyo meza iteretseko ibikmbe bitandukanye mu mabara, harivy'amabara y'ubururu; amabara y'icatsi; amabara y'iroza n'amabara atukura.

Uruhome ruca vyeko abana batatu bariko barakena umupira w'amaguru bambaye impuzu z'ishure n'ibirato vyera n'amashesheti yirabura.

Ikibaho canditseko ibiharuro, kuva ku rimwe gushika kuri mirongo ibiri na rimwe hamwe n'indome z'imperekeranya zo mu cigwa c'ikirundi hamwe n'amajambo dusanga mu cigwa c'ibinyabuzima.

Umugabo, ariko akoresha ikinyabwonko afise n'agatabu gatoyi kari mw'ibara ry'umuhondo n'ikalamu yo kwandikisha iruhande yiwe hari isakoshi riro mu mugongo ifise ibarayirabura hejuru yayo hateretse igikoresho co gutuma tuma na ko'amakuru.

Isomero ririmwo ibitabu nfashanyigisho abanyeshure abigisha bifashisha mu kwiga ivyigwa.

Igiti kinini kiri hagati mu mbuga y'ishuri ry'intango musi y'ico giti hari intebe y'inyegamo hirya yaho gato hari akanogo gasutsemwo umwanda ibi papuro n'utumwanya.

Ikibuga co gukiniramwo kiri hagati mu nyubako y'ishuri y'intango, imbere y'amasomero harimwo ibikinisho bitandukanye nkamareri harimwo n'i darapo ry’igihugu c’uburundi ni igiti.

Igitabu c'imfasha nyigisho y'umunyeshure c'icirwa c'ibiharuro, catanzwe na Repuburika y'Uburundi kubanyeshure bo mumwaka wakane kiri kumeza iri mw'isomero

Imbuga y’ishure irimwo ikibuga c’umupira w’amaboko gikikujwe n’inyubako z’ishure ryisumbuye inyuma yaho hari igiti kinini gifise amababi manini kikaba gitanga igitutu, hasi hariho agatebe bicarako bariko bararorera.

Inzir'abanyeshure bacamwo bariko baja mu masomero yabo, bavuye kuruhuka canke bavuye muhira.

Isomero ry'ishure ry'intango rifise igisenge cabomaguritse, abanyeshure bicaye ku ntebe z'ishure bambaye umwambaro w'ishuure barikumwe na mwigisha wabo yicaye afise igikombe mu ntoke.

Ivyuma biri kw'igorofa ya gatatu bisize ibara ritukura bizibira abanyeshure ngo ntibakoroke.

Akayira kari imbere y'amasomero kafise ingazi zigenda ziduga uja imbere y'ayandi masomero.

Umunyeshuri wo kw'ishuri ry'intango ari imbere mw'isomero ku kibaho, yagiye gukora umwimenyerezo wo guteranya, icenda guteranya umunani bingana icumi n'indwi, umunani guteranya gatanu bingana icumi na gatatu.

Inyubako yishure ryintango rifise isomero rifise amadirisha ane yose ayo madirisha akaba yaramenetse ibiyo vyiryo somero iryo somero ikaba ifise nutudisha dutoya hejuru turarimwo ibiyo

Umugabo yambaye ibirato, ipantaro, umusipi, n'ishati, ariko aca ku ngazi ziri imbere y'amasomero n'akayira gaterereye kari imbere y'urubaraza.

Abana bicaye imbere y'isomero ryabo bariko baraganira bumvirizanya umwe ku yundi.

Isomero ry'ishure y'intango hariyo ikibaho canditseko indome zivuga hamwe n'indome zimperekeranya abanyeshure bifashisha mukumenya izondome.

Isaha nini itwereka Aho Igihe kigeze, ko ari isaha zine z'igitondo n'iminota mirong' ine n'ine.

Ishuri ryintango rifise urugo gw'ibiti vyiminyare kandi rudasobanije neza.

Igiti civoka giteye ku mbuga y'ishuri ry'intango iruhande y'igihome ahegereye akazu ka sugumwe hasi hari amabuye.

Isomero ry'ishure ry'intango harimwo intebe z'ishure abanyeshure bicarako n'ikibaho kitanditseko.

Inyubako y'igorofa y'ishuri ry'intango igeretse kabiri, ifise urubaraza rusize rufise utwuma dutukura dutangira abanyeshure ngo ntibakoroke hasi, mu mbuga hagati harimwo ibikinisho vy'abanyeshure.

Isomero ry'ishuri ry'intango ririmwo intebe z'inyegamo n'imeza hamwe n'imitaka ibiri iri hasi n'uruhome ruriko ikarata y'isi n'akabati kageretse karimwo ibitabo.

Abnyeshure bo kw'ishuri ry'intango bagiye kuruhuka bariko bakinira mu mbuga y'ishure bakina imikino itandukanye hari n'ibikoresho bifashisha muriyo mikino.

Ikibaho canditseko indome kuva kuri A gushikakuri Z ku wa gatandatu itariki icumi na zine z'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu abanyeshuri ntibazoja kw'ishuri kuva ku wa mbere itariko icumi na zitandatu z'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu abanyeshuri bazotaha isa zitandatu zo ku murango n'iminota mirongo ibiri.

Mw'isomero ry'ishure ry'intango harimwo intebe z'ishure zikozwe mu mbaho, zitondekeshejwe mu mirongo itatu, inyuma mu mfuruka hariyo akabati kugaye n'igufuri, babikamwo ibitabo vy'abanyeshure.

Umufurege munini cane wubakishije amabuye uri iruhande y'ibarabara ry'ivu risheshemwo amabuye manini manini haruguru yaho hari umurima w'ivyatsi munini uteyemwo n'ibiti.

Isomero ry'ishure ry'intango ririmwo intebe, abanyeshure bicarako iyo bariko bariga, bakurikira umwigisha.

Imbuga irimwo umurima w' ivyatsi bitotahaye harimwo n' ibikinisho bitandukanye vy' abana bisize amabara atandukanye y' ubururu bweruruze iroza yeruruze hamwe n' ireri ryubakishije ivyuma hamwe n' iminyororo.

Isomero ry' ishure ry'intango, ririmwo imeza iteretseko igishushanyo c' umubumbe wisi, hariko imigabane itandukanye y'isi n' ibihugu vyose vyo kwisi, bifashisha mukwigisha abanyeshure.

Isomero ryo kw' ishuri y' intango ririmwo intebe z' abanyeshure , mu nfuruka inyuma ,hariho akabati kugaye n'igufuri .

uruhome rwo mwisomero ruriko igipapura gicapfyeko isaha nyishi bifashisha bariko barigisha abanyeshure kumenya gusoma isaha kandi vyanditse mururimi rw' icongereza.

Ikibaho kiriko urupapuro rwimfashanyigisho rwanditseko urudome b ruriko amajambo avugwa yanditwse n' urwo rudome b

Ububiko bw'ibitabu mfasha nyigisho kw'ishuri ry'intango ririmwo ibitabo vy'ubwoko bwinshi abanyeshure bifashisha mu kwiga.

Imbuga yokwishure ry' intango ifise umufurege wasivye urimwo ivyatsi n' ibipapuro hamwe n' amabuye hariho n' umunyeshure arikwibombo ariko arakaraba intoki hagati muriyombuga nyene.

Abana bicaye hejuru k'uruhome rw'inyubako y'ishuri ry'intango, ico gihome cubakishije amabuye.

Icumba bigiramwo n' intebe abanyeshuri bicarako, inyuma hari uruhome rw' isima, hejuru amabati.

Ikibaho canditseko igisoro, icirwa c'ibiharuro gifasha abanyeshure kumenya kurwiza no kugabura. Hariho igisoro ca kabiri, igisoro ca kabiri, igisoro ca gatatu, igisoro ca kane, ica gatanu ica gatandatu, ic'indwi, ic'umunani, ic'icenda, cumi, cumi na rimwe, gushika kuri cumi na kabiri.

Isomero ry'ishuri ry'intango ry'abana bakiri bato, harimwo udutebe duto duto tw'inyegamo, tujanye n'imyaka yabo, n'ibikinisho bifashisha mu gukina no mu kwiga.

Umugabo yambaye ibirato vy’irabura, ipantaro, umusipi n’ishati yera ariko agenda kungazi.

Inyubako y' ishuri ry' intango imbere y' amasomero hari intebe y' inyegamo iriko indobo nini irimwo amazi indobo ifise ibara ryera iyo ndobo ikaba ifise akabombo abanyeshure bifashisha bakaraba intoke.

Inyuma y’urugo rw’inyubako z’ishure y’intango, muriyo nyubako hakaba harimwo ikigega kirimwo amazi.

Umurima w'ubwatsi utotahaye, ushashe neza uringanije, uri imbere y'ishure, hariho utuyira duca hagati y'uwo murima. Hirya hari inyubako z'ishuri zubakishijwe amabati.

Isomero ririmwo intebe zisize ibara ry'umuhondo n'amameza asize ibara ryirabura ku maguru.

Isomero ry'ishure yintago, ririmwo intebe zishure. Zikozwe mumbaho hejuru hariko agacamurongo kibara ritukura gafise santimetero 30.

Isomero ry’ishuri y’intango ryatewe n’amazi , harimwo intebe z’abanyeshure, zishaje n’ibihome vyabomaguritse.

Abanyeshuri bari mu mbuga yishuri ry'intango bambaye imyambaro y'ishuri batatu muribo bafise amasafuriya atatu nyene abandi bariko baraza biruka baza aho abo bafise amasafuriya bari.

Abanyeshure bicaye mu rubaza rw'ishuri ry'intango, imbere y'isomero ryugaye, bariko barakina. Hejuru muri urwo rubaraza, hari urusenge rwasabutse . Imbere y'aho abanyeshure bicaye, hari umufurege n'umusenyi iruhande y'aho.

Isomero ririmwo ikibaho canditsweko ivyigwa bitandukanye: icigwa c’igifaransa, icigwa c’ikirundi, icigwa c’ibinyabuzima hamwe nibindi vyigwa vyinshi biga muriyo somero biri kurico kibaho.

Ikibaho gicafyeko ibikoresho bitandukanye, vyanditsweko n'amazina yavyo mu rurimi rw'icongereza, bagaheza bakabaza abanyeshuri nimba koko ayo mazina ariyo ahwanye n'ivyo bacafye canke atari vyo.

Ikibaho canditseko iminsi hamwe n'amatariki. Kuwa kane, itariko cumi na zitanu z'ukwa mbere, ibihumbi bibiri na murongo ibiri na gatandatu. Ku wa mbere itariko murongo ibiri na zitandatu z'ukwa mbere, ibihumbi bibiri na murongo ibiri na gatandatu. Ku wa kane, itariki zitanu z'ukwa kabiri, ibihumbi bibiri na murongo ibiri na gatandatu.

Imbuga y'ishuri ry'intango irimwo utwatsi tukiri dutoto hagati harimwo ibikinisho abana bakiniramwo bisize amabara atandukanye iritukura n'ubururu kandi urugo rwiryo shuri rufise amabara atandukanye.

Ikibaho canditseko indome kuva kuri agu shikakuri ze ku wa gatandatu itariko icumi na zine z'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu abanyeshuri ntibazoja kw'ishuri kuva ku wa mbere itariko icumi na zitandatu z'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu abanyeshuri baza zotaha isaha zitandatu zo ku murango n'iminota mirongo ibiri.

Imbuga yishure ryintango ririmwo ibiti binini cane birimwo namababi menshi bikaba bifise nimizi miremire irandaranda cane hasi hariyo numunyeshure umwe yambaye umwambaro wishure ariko agendagenda mumbuga

Umunyeshuri w'umwana w'umukobwa, ariko agenda mu mbuga y'imbere y'isomero agenda gusanga abandi bagenzi biwe bicaye mu rubaraza bariko barahakinira.

Isomero ry'ishure ry'intango ririmwo intebe z'ishure n'ikibaho bifashisha mu kwandika.

Akayira gaca imbere y'amasomero gisakajwe n 'amabati abanyeshure bacamwo.

Imbuga y'ishure ry'intango. Irimwo ibombo rya kijambere, ririmwo amazi meza n'umufurege utwara ayo mazi.

Umupira wo gukina umukino wumupira wamaguru ubanze mubishashashe hamwe n'imigozi.

Imeza iteretseko udukopo turimwo amakaramu yo kwandika , arimw’ibara ry’ubururu, ayirabura nayatukura, n’amakaramu asiga, iruhande yutwo dukopo hari ikinyabwonko.

Icumba kirimwo imesero mu kazu ka surwumwe mu nyubako y'ishure y'amashure y'intango iyo mesero isa n'ibara ryera.

Isomero ririmwo umunyeshure yicaye ku ntebe y'ishure, ariko ariyigisha asubiramwo ivyirwa bamwigishije imbere hari ikibaho no mu mpande hari ikindi kibaho, kandi hari n'intebe zishaje.

Ikibuga c'ishuri abana bato bakiniramwo hariko ni'igikinisho bakoresha c'i reri kiri hagati mu kibuga cikiryo shuri.

Isomero ry'ishuri ry'intango ririmwo intebe z'ishuri nyinshi zikozwe mu mbaho, kandi difise imbaho zashaje imbere hariho ikibaho kikiri gishasha hamwe n'akabati babikamwo ibitabo wifashisha.

Abana b'abanyeshure bo kw'ishuri ry'intango bambaye umwambaro w'ishure harimwo uwiremetse ibase abandi bafise amasakoshe.

Isomero ry'ishuri ry'intango rifise igisenge casambutse, ririmwo abanyeshure bicaye ku ntebe y'ishure bari kumwe na mwigisha wabo yambaye ishati y'era, afise igikombe mu ntoki c'era.

Igiti giteye hagati mu mbuga y'inyubako z'amashure y'intango, gifise imizi irandaranda, miremire.

Isomero ry'ishuri ry'intango harimwo intebe z'ishuri zikozwe mu mbaho zitondekesheje ku mirongo. Inyuma hariho ikibaho candistweko n'ingwa yera, hejuru rifise igisenge cera.

Isomero ririmwo intebe z'abanyeshure inyuma hariho ikibaho cirabura kitanditseko.

Amarembo y'ishuri ry'intango afise umuryango ushigikijwe ikibuye kinini cane. Mu mbuga y'iryo shuri ry'intango harimwo umugabo ahagaze musi y'igiti kinini, uwo mugabo akaba afise ikinga.

Amarembo y'ishure ry'intango yubakishije ibibatibati. Urugo rukaba rwubakishije intsinga harimwo n'ivyuma.

Imbuga y'ishuri ry'intango irimwo umurima w'ubwatsi butotahaye bushashe neza hagati harimwo ibikinisho abana bifashisha mu gukina igihe baruhutse, ivyo bikinisho vyubakishije ivyuma bisiza amabara atandukanye.

Utuzu twasugumwe dufise imiryango yubakishije imbaho, ibihome navyo vyubakishije Isima .

Imfashanyigisho ziri ku ruhome kw'ishure ry'intango yanditseko imperekeranya nyinshi cane zifasha abanyeshuri mu kwiga mu cigwa c'Ikirundi kugira ngo bashobore kumenya kuvuga imperekeranya.

Umwimenyerezo w'ibiharuro uri kukibaho ufasha abanyeshure kumenya guteranya , icenda guteranya umunani bingana cumi n'indwi, umunani guteranya indwi bingana cumi na gatanu, indwi guteranya indwi bingana na cumi na kane.

Ibarabara riri hafi y'ishuri ryisumbuye , haruguru yaryo hariho urushengero rwa Ekereziya gatolika , n'abanyeshuri bariko barataha bajabuka ibarabara .

Imbuga y'ishuri ry'intango, ririmwo akazu kubatse n'ivyuma hamwe n'amabati ,karimwo abanyeshure bicaye kuntebe, murabo banyeshure harimwo umwe agendana ubumuga yicaye mugakinga, harimwo n'abihebeye Imana babiri baba bikira.

Inyuma y'inyubako y'ishure y'intango, hari ivyatsi vyumye, bitaringaniye. Harimwo n'imyanda hamwe n'ibiti bininibinini. Bishobora kuba birimwo n'ibikoko bishobora kugirira nabi abanyeshure.

Imfashanyigisho icafyeko ikinyabwonko hamwe n'ibice vyose bw'ico kinyabwonko abigisha bo kw'ishuri ry'intango bifashisha mu kwigisha abanyeshure bakiri bato kumenya ikinyabwonko hamwe n'ibice bikigize.

Isomero ry' abana batoya harimwo imeza isize ibara ry' umuhondo n' udutebe dusize ibara ry' umuhondo, ibara ry' ubururu n' ibara ry' ugwatsi rutoto.

Isanamu y’isomero ry’ishuri ry’intango ririmw’abanyeshure n’abigisha bariko bararorera mu mbonesha kure amashusho y’abandi bana.

Urubaraza rw'ishuri y'intango ruriko umugozi wanikiyeko ibipapuro bicafyeko udukoko n'ivyanditseko amajambo hamwe n'impuzu. Hasi hari agafurege gatoyi karimwo umupira w'amaguru.

Amameza menshi ari mw’isomero, ateretseko ibitabu bitandukanye n’akabati gapanzemwo ibitabu kageretse gatanu, hari n’ibipapuro biri kuruhome vyinfasha nyigisho abigisha bifashisha bigisha.

Igiti kiri hagati mu mbuga gifise imizi irandaranze, kandi minini miremire.

Mw'isomero ry'ishuri ry'intango umwigisha ariko yigisha abanyeshure yandika kukibaho abanyeshure nabo bamukurikira.

Isomero ry'ishure y'intango, harimwo umunyeshure ariko arakora imyimenyerezo y'icigwa c'ibiharuro.

Igipapuro c'imfasha nyigisho gicavyeko abagize umuryango data mama musazanje mushikanje mama wacu canke senge data wacu canke marume nyokuru na sokuru.

Igihome curugo ryishure ryintango ryanditseko amajambo akurikira nduguruye twa mugina murakaza kwa nyenyeri yejo hariko ibisata ishure ryintango ishure ryabana bacutse hamwe nibindi

Isomero ry'ishure ry'intango, muriryo somero harimwo intebe abanyeshure bicarako bariko bariga.

Urugo gw’ishuri y’intango rufise amarembo yuguruye , iryo shuri ryintango rikaba rifise inyubako yo mubwoko bwa gorofa rifise n’amadirisha maremare cane afise utwumba twinshi.

Umuntu ahagaze mw'isomero afise agapuguru mumaboko yiwe karimwo ingwa zo kwandikisha kukibaho zifise amabara atandukanye. Harimwo izera, harimwo iz'ubururu, harimwo iz'umuhondo, hamwe n'izitukura.

Ikibaho canditseko imyimenyerezo yabanyeshure yicirwa cibiharuro icenda guteranya rimwe guteranya indwi bingana cumi nindwi kumurongo wa kabiri umunani guteranya kabiri guteranya gatanu bingana cumi na gatanu

Akayira ko mumbuga ry' ishure ry' intango karimwo ivyondo kanyerera cane kumvo z' imvura hepfo yaho hariho udushugwe duto duto haruguru hariho inyubako y' iryo shure ry' intango.

Imbuga y'inyubako y'ishuri ry'intango iteyemwo ibiti binini hepfo yaho hariho umurima uteyemwo ibigori harimwo n'umunyeshuri, ariko agendagenda muri uwo murima.

Akazu ka siugumwe gafise impome zitatu zubakishije amakaro no hasi hubakishije amakaro harimwo umusarani wo kwicarako n'igipapuro ukoresha mu kwisukura uhejeje kwiherera.

Uruhome ruri iki gipapuro gicavyeko abagize umuryango data mama musazanje mushikanje mama wacu canke senge data wacu canke marume nyokuru na sokuru.

Abanyeshuri bo kw'ishuri ry'intango, bafise amasakoshi bahetse mu mugongo, bambaye n'umbwambaro w'ishuri, bari mw'isomero ririko imfashanyigisho zitandukanye, zicafyeko ivyamwa, zicafyeko n'abantu, bifashisha mu kwiga ivyigwa.

Utwatsi dusashe dutotahaye turi imbere y'inyubako 'ishuri ry'intango harimwo n'akayira gatoyi gaca hagati yutwo twatsi dutotahaye.

Umuryango wisomero wambere B wishure ry'intango , hejuru yawo hari utudirisha dutoduto .

Imbuga y'ishuri ry'intango harimwo ibikinisho abana bakinisha bikozwe mu vyuma inyuma yaho hateye ibiti binini bifise amashami ashanje n'amababi asa n'ukwatsi rutotwa.

Igihome kiri kwishure ryintango cerekana amabwirizwa bagomba, abanyeshure bagomba kwitondera ivyo bagomba gukora nivyo batagomba gukora kizira ko babikora.

Isomero ry' ishure y' intango, harimwo ikibaho Kiriko ibihimba bigeze umuntu: amaso, izuru, amaboko, ururimi hamwe n' igutwi. Hariko n' infashanyigisho ku ruhande iriko ibiharuro kuva kuri rimwe kugera kw' ijana.

Uruhome rwo kw'ishuri ry'intango rwanditseko indome kuva kuri a gushika kuri ze mu ndome nkurunkuru zisize n'amabara atandukanye hamwe n'ibiharuro kuva ku busa gushika ku giharuro c'icenda.

Urugorwa ishuri ry'intango inyenyeri zejo rucavyeko ikinyabwonko rucavyeko abana bafise udusa koshi bariko baragenda kw'ishure rucavyeko n'ibintu vy'amabara y'ubururu n'imihondo.

Abanyeshuri bari mu mbuga imbere y'amasomero bafise amasafuriya atatu abandi bariko bariruka baza aho abo bandi bari abandi bahagaze bariko bararorera.

Isanamu y' ikibuga c' ishuri kiri hagati mu nyubako z' ishure y' intango imbere y' amasomero.

Imbuga y'ishuri y'intango irimwo abana bariko barakina, bamwe bariko bariruka abandi bariko bakoresha ibikinisho nk'amareri.

Inyubako y'utuzu twasugumwe twifashishwa n'abanyeshuri mu nyubako y'ishuri ry'intango.

Isomero ry'ishuri ry'intango ririmwo intebe z'ishuri z'imbaho zishaje, ku ruhome hariho n'imfasha nyigisho abanyeshuri bifashisha mu kumenya gutandukanya amabara hariho ibara ryera, ibara ry'ubururu, iritukura, iryirabura, iry’umuhondo n'iry’icatsi.

Ikidumu gifise ibara ry'umuhondo gishaje giteretse hasi mw'isomero.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, ishati yera n'ipantaro y'ubururu, bicaye imbere y'inzu yo kudandarizamwo, imbere yabo hariho umutaka w'ishirahamwe Lumitel, hahagaze umugabo munsi.

Isomero ririmwo imeza iriko ingwa zera udupapuro hamwe n'ikaramu rifise amabara atukura n’ayera n'egikombe gisa n'ubururu hamwe n'agacamurongo kameze nkinyabutatu.

Inyubako y'igorofa y'ishuri ryisumbuye ifise ikibuga c'umukino w'umupira w'amaboko iruhande yaho hariho umurima w'ivyatsi hepfo yaho hariho igiti kimwe hamwe n'ibindi biti biri haruguru aho imiduga ihagaze.

Inyubako y'ishuri ryisumbuye isakaje amategura mu mbuga y'iyo nyubako y'ishuri ryisumbuye harimwo igiti kiriko ibendera ryiguco uburundi vyubakiye n'amabuye inyuma y'iyo nyubako hari ibiti vyinshi.

Imbuga y'ishuri ryisumbuye irimwo abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri bahetse n'amasakoshi yabo mu mugongo, imbere yabo hari ibendera ry'igihugu c'Uburundi hamwe n'ibendera y'umuryango wa afirika y'ubuseruko.

Igiti c'umukino w'amaboko, kiri mu kibuga c'umukino w'amaboko, inyuma ya ho hari inyubako y'ishuri ryisumbuye, hasi hari umurima w'ivyatsi, impande ya ho hariho imiduga ihagaze, hamwe n'ibiti biteye ku ruhande.

Inyubako y'ishuri ryisumbuye ifise urubaraza rufise inkingi ryubatswe n'amatafari mato mato harimwo akayira abanyeshuri bacamwo bariko barinjira mu masomero yabo imbere y'urwo rubaraza hari uduti tw'amashurwe duteyeho.

Isomero ry'ishure ryisumbuye harimwo intebe z'ishure zikozwe mu mbaho, zitondetse mu mirongo ine. Iryo shure rifise igisenge gikozwe mu mbaho, imbere hari ikibaho gihanaguye.

Ibarabara ry’amabuye rihagazemwo imodoka zitonze umurongo i ruhande y'urugo rw'inyubako y'ishure ruriko ivyatsi vyinshi hamwe no hasi hariho ivyatsi vyinshi, kandi inyubako y'ishure ni nzu ya gorofa.

Inyubako y'ishuri ryisumbuye ishaje, inyuma hateyeho ibiti birebire. Imbere yiyo nyubako hari imbuga nini ifise n'umurima urimwo utwatsi, hejuru mukirere hari ibicu vyinshi bikuvyemwo imvura.

Imbuga y'ishure ryisumbuye irimwo ibendera ry'igihugu c'uburundi, rifis'amabara atatu: iryera, irisa n'urwatsi hamwe niritukura, iryo shure ryisumbuye rifise ibiti vyinshi biri inyuma yaryo.

Ibarabara rya mabuye ririmpande yinyubako zibiri badandarizamwo , inyubako yo mubububamfu hariho abantu bahagaze imbere bariko baragura bahagaze munsi yimitaka ishinze imbere yiyo nyubako mwibarabara hariho umunyeshure Ariko aratambuka.

Imbuga y'ishure ryisumbuye irimwo umusenyi hamwe n'utwatsi dukeyi n'uduti tugufi turinganije neza, riri imbere y'inyubako y'ishure rifise urubaza rurimwo abanyeshure bahagazemwo.

Inyubako y'ishure ryisumbuye ya gorofa igeretse kabiri ifise amasomero menshi cane, kw'igorofa ryambere no kwigorofa rya kabiri, ndetse no hasi hose harimwo amasomero abanyeshure bigiramwo.

Inyubako y'ishuri ryisumbuye ifise urubaraza ruri imbere y'amasomero urwo rubaraza rufise inkingi zubakishije amatafari mato mato ahiye hari n'agafurege gatoyi imbere yurwo rubaraza hamwe n'igiti n'udushurwe duteye mu mbuga.

Inkingi y'urubaraza rw'ishuri ryisumbuye rwubakishije amatafari mato mato ahiye hasi hasize isima imbere y'uro rubaraza hariho agafurege gatoyi gatwara amazi iyo imvura yaguye.

Idirisha ry'isomero ry'ishuri ryisumbuye ikiyo camenetse iryo dirisha rikaba risize ibara ryera.

Ikibuga c'amashure kitagiramwo ivyatsi umashure yugaye inzugizano n'amadirisha animashure yubatso agerekeranije si amadirisha menshi bubagishije amabati ikirere co hejuru cari ceraderere.

Isomero ry'ishuri ryisumbuye ririmwo umuyaga nkuba hamwe n'ikibaho canditseko itariki y’umusi bariko nitariki mirongo ibiri na zine z'ukwa gatatu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Imbuga iri imbere y'amasomero ,y'ishure ryisumbuye, iyo mbuga, irimwo utwatsi dushashe ,dukeyi ,n'ibiti biteye hagati muriyo mbuga.

Ibarabara rica iruhande y'inyubako z'ishuri yisumbuye iyo barabara ikaba ari ibarabara ry'amabuye hahagazemwo imiduga.

Igorofa bakiriko barubaka harimw' ibiti, ir' inyuma y' ishure ry isumbuye, imbere muriryo shure ry' isumbuye har' imbug' irimw' umuseny' ishinzemw' igiti kirik' ibendera ryu Burundi.

Inyubako ikoreramwo abarongozi bo kw'ishure ryisumbuye , imbere yayo harimwo akayira k'utubuye dushashe neza dusize n'amabara yera n'ayirabura, ku ruhande hariho umurima w'utwatsi uteyemwo n'amashurwe meza meza.

Amababi y'ibiti vyibara c'urwatsi rutoto hasi hari umusenyi n'utwatsi dushasha.

Inyubako z'ishure ryisumbuye, zisakaje amategura, hasi mu mbuga harimwo ibikinisho abana bakiniramwo, hamwe n'igiti kinini cane giteye muri iyo mbuga, kandi iyo mbuga irimwo umusenyi.

Isomero ririmwo ikibaho canditseko ikiranga musi abanyeshuri n'abigisha bifashisha mu kumenya ivyirwa biga uwo musi hamwe n'amasaha bavyigirako.

Isanamu yerekana imbere y'inyubako y'ishure yisumbuye iyo nyubako akaba ari inyubako igeretse kabiri.

Izuba ririko rirarenga, imodoka ihagaze hagati mu mbuga, inyuma hariho igorofa.

Imbere mw' isomero bw' ishure ryisumbuye hari ikibaho n' uruhome gwubakishijwe amatafari ahiye mato mato.

Ikibuga Kiri hagati y' inyubako zishuri ryisumbuye, harimwo abanyeshuri bambaye imyambaro y' ishuri, bariko baragenda.

Isomero ririmwo ikibaho canditsweko ikiranga munsi cerekana ivyirwa bafise kumunsi kumunsi namasaha bagifiseko gifasha abanyeshure kumenya burisaha icirwa bagira bige

Imbuga y' ishure ryisumbuye harimwo igiti giteye imbere y' amasomero hepfo yaho hariho isomero isize ibara ryera ayandi masomero yubakishijwe udutafari hamwe n' amabuye.

Akayira k' urubaraza gw' ishure ryisumbuye gafise inkingi zubatswe mumatafari mato mato ahiye hasi hasize isima kandi muriyo sima harimwo utunogo duto duto.

Umukozi w'ishirahamwe rijejwe kwubaka amabarabara, yambaye ikoti ritukuru ririmwo n'akabara kera hamwe n'inkofero yirabura, imbere yiwe hari abanyeshure baje kuraba ibikorwa vy'iryo shirahamwe. Ku meza hariko imashine z'ikinyabwonko.

Isanamu y'abanyeshuri n' abarezi bokwishuri ryisumbuye bahagaze munyubako ziryo shuri bamwe bahagaze hasi abandi bahagaze kwigorofa yambere abandi nabo bahagaze kwigorofa yakabiri.

Umuryango w'isomero ry'ishure ryisumbuye, usize ibara ry'ubururu, uriko ibipapuro bibiri biriko urutonde rw'amazi y'abanyeshure biga muri iryo somero, Mu muryango hahagazemwo umugabo yambaye ishati yera.

Ikibuga c'ishure ry'isumbuye kiri imbere y'amasomero, kirimwo amazi n'ibiziba vyaturutse k'umvura.

Abanyeshure bambaye imyambaro w'ishure, babiri bicaye kukabuye abandi babiri barahagaze, imbere yabo hari imiduga hari n'umugabo ari impande y'umuduga utukura.

Abanyeshure bariko baragenda mu mbuga y'ishure bambaye umwambaro w'ishure bahetse n'amasakoshi mu mugongo. Hejuru hari ibicu bisa neza. Iruhande yaho hari n'inyubako ya gorofa ikiriko irubakwa.

Isomero ry’ishuri ryisumbuye harimwo abanyeshure bicaye ,batekereje bariko bakurikira ,umwigisha ariko arabigisha.

Ibiti vyibigazi biteye mumbuga y'ishuri ryisumbuye n'imodoka zihagaze iruhande y'ivyo biti.

Imbuga , irimwo icijiji c’umuryango w’amarembo y’ishure yisumbuye.

Ikirere kirimwo ibicu vyinshi vyerekana imvura, imbuga irimwo umusenyi mwinshi w'ishuri ry'isumbuye, inyubako y'ishure ryisumbuye ifise urubaraza runini, hamwe n'umurima uteyemwo utwatsi.

Imbuga y'ishure ryisumbuye, iyo shure ryisumbuye, rikikijwe n'ibiti vyinshi, inyuma no mumpande hari n'ibiti biri hagati mur'iyo mbuga.

Abanyeshure bariko baragendagenda, mu kibuga kiri hagati munyubako ry' ishure ry' isumbuye bigako ry' ubakishijw' amatafar' ahiye n' ibiti birebire bibonek'imbere yaryo.

Inyubako y'ishuri ryisumbuye igeretse rimwe yubakishije utubuye tw'amatafari dutoduto duhiye, isakaje amabati; isizemwo n'utubara twera. Imbere y'aho ku mbuga, hariho utubuye dutoduto.

Inyubako y'ishure ryisumbuye rifise ikibuga kinini kirimwo umusenyi n'igiti kinini giteye hagati muri yo mbuga. Hariho n'utwatsi dushashe hasi. Harimwo n'igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi. Hejuru mu kirere hari ibicu vyerekana imvura.

Munyubako y'ishuri ryisumbuye ,m'urubaraza hari intebe y'ishuri isohoye hanze imbere y'isomero, inyuma yiyo ntebe hari idirisha ry'isomero, imbere yaho hari inkingi y'urubaraza isize ibara ry'ubururu ,hasi naho hasiz'isima.

Icumba c'amanama co kwishure ryisumbuye, harimwo abantu bicaye ku ntebe z'inyegamo; harimwo abazungu b'abagore, n'abagabo b'abirabura, bariko bakurikirana inama iriko ikoreshwa n'umugore w'umuzungu.

Isomero, ririmwo ikibaho canditseko ikibazo c’icigwa c’ubihinga bwa none babazamwo ibihimba vy’imashine nyabwonko

Umuduga uhagaze ufise ibara ry’icatsi kizize ufise ikirango A gatandatu indwi ubusa rimwe A uwo muduga ukaba uhagaze hamwe niyindi miduga myinshi.

Isomero ryo kw'ishure ryisumbuye, harimwo intebe z'abanyeshure n'ikibaho canditseko ibintu.

Imbuga y'ishure ryisumbuye, iri hagati y'amasomero ari ibubanfu n'i buryo, hariho uwigebeye Imana w'umubikira ariko aramanuka ingazi aja mu kibuga. Hariho n'umugabo ahagaze mu mbuga hagati.

Amasomero, afise, imiryango isa n’ubururu ,n ‘urubaraza rw’ubakishije ivyuma ,bisize ibara ry’ubururu.

Imbere y'inyubako y'ishure ryisumbuye hari ikibuga abanyeshure baruhukiramwo.

Isomero ry'ishuri ryisumbuye ririmwo abana b'abakobwa bambaye umwambaro w'ishuri, bicaye ku ntebe z'ishuri bariko bakora ibibazo batekanye hari agacerere ntangere kenshi

Imodoka irimwo ibara ryirabura, ihagaze mu mbuga y'inyubako y'ishure ryisumbuye.

Isomero ryo kw'ishuri ryisumbuye ririmwo intebe z'ishuri zikozwe mubibaho zitonze k'umurongo. Imbere yaho hariho umuryango intebe imwe y'inyuma yanditseko ibiharuro bibiri. Icumi mububamfu icenda muburyo.

Inzu y'igorofa igeretse gatatu ifise amadirisha agera kuri cumi n'umunani anarenga isize ibara ry'ubururu rikeye n'ibara ryera inyuma.

Umuduga uhagaze mu mbuga y'ishure ryisumbuye, ufise ibara ryirabura. Iruhande hashinze igiti kiriko ibendera, imbere yaho hariho izamu ry'umupira w'amaguru.

Umurima w'utwatsi dutotahaye, turinganije neza, dukikujwe n'amashurwe menshi meza, hamwe n'igiti giteye muri uwo murima, ukikujwe n'inyubako y'amashure, imbere y'amasomero abanyeshure bigiramwo.

Imbuga y'ishuri ryisumbuye irimwo umurima w'utwatsi tutotahaye turimwo n'uduti turinganije meza hamwe n'amashurwe harimwo n'ibiti bimanitseko amabendera atatu ibendera ry'igihugu c'uburundi hamwe n'ibendera ry'igihugu c'ubufaransa.

Imbuga y'ishuri ryisumbuye irimwo umurima w'utwatsi n'ibipapuro vyera abanyeshuri batayemwo vy'umwanda n'abanyeshuri bariko baragendagenda muri iyo mbuga bambaye umwambaro w'ishuri ishatsi zera hamwe n'ipantaro zirabura.

Ishuri ryisumbuye imbere yaho hari kibuga kigaragara giteyemo ibiti bitari bike bigabura igice cepfo n'igice cu haruguru.

Intebe y'ishuri yo kw'ishuri ryisumbuye iri hanze imbere y'inyubako y'ishuri ryisumbuye mu mbuga hateyeho udushurwe twiza hariho n'umusenyi mwinshi hamwe n'utubuye dutoduto muri iyo mbuga.

Ikibuga cishuri ryisumbuye kirimwo utwatsi dukeyi hamwe nabantu bariko bararengana hirya yaho hari ikibanza kinini gihagazemwo imiduga itandukanye myinshi cane.

Abanyeshure bicaye hanze, umwe yicaye kw'ibuye, bambaye umwambaro w"ishure ufise amabara atatu: ikoro ry'icatsi, ishati yera n'ijipo y'umuginagina.

Ikibuga kiri hagati munyubako yishure ryisumbuye imbere yamasomero harimwo idarapo ry'igihugu c'Uburundi.

Imbuga y'ishuri ryisumbuye ishashemwo utubuye twiza dusize n'amarangi iruhande yako hariho umurima w'utwatsi dushashe neza duteyemwo n'uduti tw'amashurwe turinganije neza.

Ikirerere kirimwo ibicu vyinshi vyera, inyubako yo mubwoko bwa gorofa y’ishuri ryisumbuye, urugo rw’ishuri ryisumbuye hariho abantu bariko baragenda inyuma y’urugo gw’ishuri ryisumbuye, bagenda mukayira karimwo utubuye.

Mu mbuga y'ishure ryisumbuye, imbere y'amasomero, hari umurima w'ivyatsi bitotahaye bishashe neza. Hagati muri uwo murima harimwo ibiti vyiza, hamwe n'amashurwe. Kandi hariho n'impene iriko irarisha muri uwo murima.

Ikigo c' ishure ry' isumbuye rifis' imbug' irimw' abanyeshure bambaye n' imyambaro y' ishuri ibaranga, bariko baragenda batambuka baganira, harih' uruhome rwubakishij' amatafari matoy'ahiye.

Abanyeshure bari mw'ibaraza ry'ishuri ryisumbuye; Ibaraza z'inyubako yakabiri bariko bararaba hasi.

Igiti kimanitseko idarapo ry'igihugu c'Uburundi gishinze hagati mu mbuga y'ishuri ryisumbuye.

Akayira k'urubaraza imbere y'amasomero kw'ishure ryisumbuye harimwo intebe y'ishure iri hanze imbere y'idirisha, urwo rubaraza rufise inkingi risize ibara ry'ubururu kandi zitari nkeyi izo nkingi.

Isanamu yerekana inyubako y'amashure asakaje amabati. Mu kibuga hariho abanyeshure, inyuma y'ishure hariho ibarabara rya kaburimbo.

Urubaraza ruriko umugozi wanikiyeko imyambaro y'abakinyi. Ibipapuro bicafyeko hamwe n'impuzu zindi.

Abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye, bambaye imyambaro y'ishure; bicaye hanze baraba imiduga n'abantu barengana.

Icumba c'amanama kiri ku ishure yisumbuye kirimwo umurwi w'abantu harimwo abazungu n'abirabure bariko barakora inama.

Ikibaho canditseko icigwa c'ubugenge bw'ibintu hawe n'ikindi cigwa c'ubuhinga bwa none ruri mw'isomero ry'ishure ryisumbuye.

Isomero ryo kwishure ryisumbuye risize isima hasi ririmwo intebe zishuri abanyeshure bicarako hejuru rifise igisenge cubakishijwe nimbaho hepfo gato gifise akadirisha

Isomero ryo kw'ishure ryisumbuye ririmwo ibinyabwonko biteretse ku mameza harimwo n'intebe z'inyegamo ,amadirisha yuguruye hamwe n'akabati kageretse karimwo ibitabo.

Isomero ririmwo ikibaho cirabura intebe yinyegamo, imeza vya mwigisha kwishure ryisumbuye.

Ikibuga cishure hagati harimwo igiti gishinze kiriko ibendera ryigihugu cuburundi rigizwe namabara atatu iryicatsi iritukura niryera harimwo ninyenyeri zitatu

Isanamu yerekana inyubako y'ishuri ryisumbuye ifise ikibuga kirimwo ibiti n'ubwatsi busashe.

Imeza yo mw'ishuri ryisumbuye iriko ibikoresho mwigisha akoresha ingwa zo kwandika ikaramu agaca murongo kari mu nyabutatu igikombe n'intebe y'inyegamo

Imbuga y'ishure ryisumbuye irimwo utwatsi dukeya batayemwo umwanda w'udupapuro hamwe n'ibiti bininibinini bitaye hagati mur'iyombuga bifise n'amababi meshi ashanje atanga agatutu.

Akayira kari mu mbuga y'ishure ryisumbuye, gashashe utubuye twiza twa kijambere. Ku mpande, hateye ibiti n'udushurwe. Imbere gato, hari utuzu dusakajwe ubwatsi, abanyeshure baruhukiramwo.

Isomero ry'ishuri ryisumbuye, ikibaho canditseko icigwa bariko bariga ca tekinoroji.

Imbuga y'ishure ryisumbuye irimwo umusenyi, hagati mu mbuga hashinzemwo igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi, inyuma yaho gato hari abanyeshuri bahagaze bariko baraganira.

Urugo rw'inyubako y'amashure y'amashure yisumbuye, rwubakishije amatafari matomato ahiye, harimwo n'utudirisha dutoduto.

Inyubako y' ishure y' isumbuye, ifis' amasomer' atandukanye, imbere yiyo nyubako har' imbuga nin' irimw' utwatsi dukeya hamwe n' ivyondo vyirets' ahantu birimw' imyanda y' ibipapuro n' utubuye, inyubak' isiz' irangi ry' umuhondo, ifise n' amadirisha n' imiryango bis' ubururu, hejuru har' ibicu vyera n' ivyubururu.

Imodoka zitwara abantu n'ibintu, zo mu bwoko bwa bisi, zisize amabara abiri, iryera n'iryubururu. Imodoka zibiri.

Isomero ry'ishure ryisumbuye. Harimwo intebe abanyeshure bicarako. Rikaba rifise n'igisenge cubatse mu buhinga bwa none, n'intebe z'inyegamo z'abigisha.

Umuryango w'isomero ry'ishure, ryo mu mwaka wanyuma w'ishure wa siyanse.

Isakoshi ifise ibara ryirabura iteretse hasi kugasima yegamitse kuruhome, haruguru yaho hari utwuma dusize ibara ry’ubururu, iyo sakoshi ifise udufuko tune.

Imbuga irimwo igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu c'uburundi rigizwe n'amabara atatu urwatsi iritukura ni ryera, iryo bendera ririko rirahungabana imbere y'amasomero hagati muri iyo mbuga.

Ikibuga c’umupira w’amaboko kiri mu nyubako y’ishure ryisumbuye harimwo umugore ariko ararengana yambaye impuzu y’ubururu, hirya yaho hariho imodoka zihagaze imwe yibara ritukura iyindi y’ibara ryera.

Isa koshi yo mu mugongo iri mw'ibara ryirabura iteretse ku gasima i ruhande y'uruhome ifise udufuko babikamwo tugera kuri tune, kandi twose dufise ama mashine yugara neza.

Ibiti bimanitseko amabendera abiri , iruhande yaho hari akayira k'amabuye.

Imbuga iri imbere y' amasomero, iyo mbuga ikaba irimwo utwatsi dukeyi n' ibiziba vyireze muri ico kibuga kwi shuri ryisumbuye.

Imbuga y'ishuri ryisumbuye irimwo utwatsi dukeyi n'imisenyi hamwe n'ibiziba vyiretse birimwo amazi mabi n'iyindi myanda, haruguru yaho hari amasomero abanyeshuri bigiramwo buri munsi.

Imbuga y'ishuri ryisumbuye muri iyo mbuga haremwo umusenyi n'utubuye dutoduto hagati mu mbuga hashinze igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu c'uburundi haruguru yaho hari inyubako y'iryo shuri ryisumbuye.

Icumba c'uburiro kirimwo imeza ririko amasahani y'amabara atandukanye ibara ritukura ry'ubururu ryera n'icatsi gitoto.

Mu mbuga ry'ishuri ryisumbuye harimwo abantu batatu bariko bararengana abagabo babiri n'umukenyezi umwe muri abo bagabo umwe afise agafuko ko gusumiramwo uwo mukenyezi nawe akenyeye ibitenge n'agapira kera.

Inyubako z'ishuri ryisumbuye zisakaje amabati imwe isakaje amabati yirabura, abanyeshuri begamiye amamesero, inyuma y'urugo rw'iryo shuri hari ikaburimbo irimwo imiduga.

Imbuga iri imbere yakazu ka sugumwe kw'ishuri ryisumbuye muriyo mbuga harimwo ibiti vyishi bitandukanye harimwo n'igiti c'umwembe hamwe n'utwatsi dutoduto muriyo mbuga hagati duteyemwo.

Imbere y'isomero ryo mu mwaka w'indwi w'ishure ryisumbuye hafise umuryango usize ibara ry'ubururu n'amadirisha, ibiyo vyabomotse.

Ikibaho kiri mw'isomero canditseko ingingo zo gukosora n'amanota ziriko.

Igihome kiriko imfashanyigisho yerekana uburyo bwo gusya ibifungurwa n'ibice biyigize; umunwa, umuhogo, umushishito, amara hamwe n'ibindi.

Inyubako ry'ishuri ryisumbuye, mukibuga hagati, turabona ikibuga c'umukino w'umupira w'amaguru, tukabona harimwo amazamu abiri.

Isomero ry'ishure ry'isumbuye, ririmwo intebe y'abanyeshure ifise amadirisha rikagira n'amatara akoreshwa n'umuyagankuba.

isomero ryo kwi'shure rya kaminuza ririmwo abanyeshuri bicaye bariko bariga bakoresha ibinyabwonko iruhande yabo hariho ibikoresho binini bifise intsinga nyinshi bariko barakoresha.

Inyubako y'ishure rya kamenuza ya gorofa ifise ingazi ziduga zija mu igorofa ya kabiri , rifise n'urubaraza rusize isima hasi, hamwe n'amasomero afise imiryango yera.

Abanyeshure bo muri kaminuza bari mw'isomero ririmwo amameza menshi bariko barabaza bafise urubaho dutoduto hamwe n'ibindi bikoresho bijanye nokubaza harimwo n'umusumeno.

Isomero ry'ishure rya kaminuza hasi risize isima ritukura, harimwo intebe zinyegamo hamwe n'utumeza bangikirako, harimwo abanyeshure bicaye, hamwe nam'asakoshi bashize kuriyo ntebe.

Umurima uteye hagati mu nyubako ya kaminuza hasi hashasheho utubuye dutoduto hateyemwo uduti tureture dufise amababi matoto asa n'ugwatsi rutoto kandi twiza.

Akazu ka sugumwe ko mu nyubako ya kaminuza kubakishije ama karo, hasi no hejuru, gafise n'imiryango yera. Kagenewe abarongozi bo kuri iyo kaminuza bonyene, nta banyeshure bemerewe kwinjiramwo.

Abanyeshure bo muri kaminuza mu gisata c' ubuvuzi bari mu cumba c' ubushakashatsi bambaye amataburiya n' utugofero vyera bariko bakoresha ivyuma bibafasha gupima ingwara.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bari mu nyubako za kaminuza bahagaze mu rubaraza rw'iyo kaminuza abahungu n'abakobwa.

Abanyeshuri babiri bariko baja kwishuri bahetse amasakoshi mu mugongo bariko baca mu kayira karimwo amazi gasa nabi gakikijwe n' ivyatsi ku mpande zose hamwe n' ibihome bibiri vyabomaguritse.

Abanyeshure bamabaye umwambaro w'abatetsi bakuru, bafise amasafuriya ateretse ku mbabura ari imbere yabo, bariko bararabamwo, biyigisha icigwa co guteka hamwe n'abandi banyeshure bari inyuma baraba.

Umurima w' ivyatsi bitotahaye ukikujwe amashugwe yo gushariza imbuga imbere y' amasomero.

Umunyeshiri yiga muri kaminuza, mugisata c'ubwubatsi, ariko arubaka aho bariko batangura kwubaka inzu nshasha.

Abanyeshuri b'abasore bo muri kaminuza bicaye mw'isomero ry'ishuri rya kaminuza bariko bakurikirana icigwa babanze amatwi bakurikira neza ivyo umwigisha ariko arabasigurira kugira ngo bashobore kubitahura.

Icumba c'inama munyubako ya kaminuza, abanyeshuri bo muri kaminuza bari munama, nababaserukira bafise amacupa y'amazi.

Inyubako ya gorofa ya kaminuza isize isima mu rubaraza ritukura, ifise n'umunara muremure uteretseko ikigega kibikwamwo amazi.

Abantu bomuri kaminuza mugisata cubwubatsi bariko baravanga isima hagati muribo harimwo uwahoze ari umukuru w' igihugu c' uburundi.

Abanyeshuri bahagaze mu mbuga y'inyubako za kaminuza bamwe begamiye igihome abandi bariko baragenda mu kayira karimwo utubuye imbere yabo hari igisandugu co gutamwo umwavu.

Isomero ry' ishure rya kaminuza, ririmw' abanyeshure bicaye ku ntebe zinyegamo bariko bariga bifashishij' ubuhinga bwa none, bwo kumurik' ivyigwa ku ruhome, hariho n' umw' arik' arabasigurir' imbere.

Inyuma mw'isomero ry'ishuri rya kaminuza, harimwo intebe z'inyegamo, hamwe n'akantu ko kwandikirako, abanyeshuri bicaramwo bariko bariga, bakanashobora no kwandika, kuri ako kantu ko kwandikirako. Inyuma hariyo umuryango, mu ruhande hariho n'uwundi muryango.

Icumba kirimwo ikibaho cera, intebe, imashine nyabwonko n'imashine ifata amasanamu.

Abanyeshuri bane n' umwigisha wabo bari munzu y'ubushakashatsi bambaye amataburiya asa n' icatsi gitoto hamwe n' amagamu umwe mubanyeshuri afise imiti ariko aravanga.

Ibiti biteye mu mbuga imbere y’amasomero bitonze k'umurongo, ivyo biti bitanga agatutu.

Umupfasoni ajejwe gukora isuku kwishure rya kaminuza, afise indobo irimwo amazi n' igikoropesho co gukoresha isuku.

Inzira iri imbere mu nyubako, iburyo hari ivyumba n'ibubamfu hari ivyumba, hari n'abantu bahagaze bariko bakoresha igikoresho co gutumatumanako amakuru n'abandi bariko barayaga hagati yabo.

Imbuga y'ishuri rya kaminuza, hariho abanyeshuri bariko baragenda impande y'ipikipiki n'imiduga.

Abanyeshure bo muri kaminuza bariko barasudir' ivyuma babikuramw' imiryango , banabikoramw' inkorofani.

Umurima uri imbere y’urubaraza rw’inyubako ya kaminuza, uteyemwo amashugwe meza meza n’uduti turi hagati duteyemwo dusa neza, ukaba wubakiye n’isima hamwe n’udutafari duto duto.

Abanyeshure bariko baja kw'ishure bambaye isakoshi mu mugongo bariko baca mu kayira gasa nabi karimwo ivyondo kiretsemwo n'amazi iruhande yaho hariho ivyatsi inyuma yaho hari n'ibihome bibiri bibomaguritse.

Isomero ry'ishuri rya kaminuza rirmwo abanyeshuri bicaye ku ntebe zinyegamo n'imeza ziri imbere yabo hariko ibipapuro bariko barandikako hamwe n'abantu babiri umugabo n'umukobwa bariko barabasigurira ivyo bariko bariga.

Abanyeshure bo muri kaminuza mu gisata c'umuyagankuba bambaye umwambaro umwe usa, bambaye n'udukofero two kwikingira ku mutwe, dufise amabara atandukanye kandi bariko bafatanya intsinga.

Inzira yo mu nyubako hasi isize isima. Abanyshure bahagaze muriyo nzira bariko barayaga.

Abantu batatu bari mu cumba c'inyubako za kaminuza umwe muribo n'umwirabure abandi babiri n'abazungu, Umuzungu umwe afise ikinyabwonko riko arasigurira mugenzi we uwundi abahagaze hejuru ariko araraba ivyo bakora.

Abanyeshuri bo muri kaminuza, bari muri raboratware bavangiramwo imiti, bariko barimenyereza kuyivanga.

Abanyeshure bane bari kumwe n'umwigisha w'abo, bambaye amataburiya y'ibara ry'icatsi gitoto, bambaye n'amagame mu ntoki z'abo, bariko bakora ubushakashatsi mu kuvanga imiti.

Umurundo utubuye dutoduto hamwe numurundo amabuye manini manini vyifashishwa mubwubatsi birunze mumbuga ya Kaminuza ivyizigiro vya Afrika imbere yaho binjirira.

Umunyeshure wo muri kaminuza mu gisata c' ubwubats' ariko arubak' apang' amatafari matoy' aturiye hasi mu musenyi, yambay' impuz' isa n' ubururu, naga kofero kubw' ubatsi gasa n' umuhondo.

Inyubako y'ishuri rya Kaminuza rigizwe n'amasomero menshi. Kuriryo Shure rya Kaminuza.

Abanyeshure bo muri kaminuza mu gisata co gukinjika, bafise amasafuriya, bambaye impuzu zera.

Umunyeshuri w'umwigeme yambaye impuzu z'abakozi bo mwiresitora afise n'icupa rya vino n'i kirahuri ashobora kuba yiga mu gisata ca resitora muri kaminuza.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bari mw'isomro bafise amakaye bariko barasiguriranira abandi bariko bariyigisha.

Abanyeshuri bo muri kaminuza mu gisata c'ubwubatsi bafashe agasanamu bamwe bafukamye bariko barubaka batera amakaro hasi abandi na bo bahagaze, kandi bose bambaye umwambaro w'ibara ry'ubururu.

Idirishya ry'inyubako y'ishure risize ibara ry'ubururu. Hasi hakaba hateye isima.

Isomero ry'ishuri rya kaminuza harimwo abanyeshuri bicaye n'uyundi munyeshuri umwe w'umukobwa ahagurutse afise igikoresho ca mikorofoni gikoreshwa mu kwagura amajwi.

Kaminuza y'ivyizigiro vya Afrika ifise umuryango usize amabara y'ubururu n'ibara ryera. Imbere yaho hari akazu gatoyi karimwo abazamu babiri bacungera iyo kaminuza.

Inyubako za kaminuza zisakaje amabati atukura zifise amadirisha ya kijambere asize ibara ryera n’imiryango yera imbere yaho hariho uturima twivyatsi hagati muturima hariho utuyira tw’amabuye.

Idirisha ry'isomero ry'abanyeshure bo muri Kaminuza bariko bariga bakurikira umwigisha ivyo ariko arabigisha.

Abanyeshuri bo muri kaminuza mu gisata c'ubuvuzi bari mu cumba c'imyimenyerezo bimenyereza kuvura no kubaga bifashishije igikinisho kimeze nk'umuntu.

Isomero ry'ishure rya kaminuza ririmwo abanyeshure ba kaminuza benshi, abahungu n'abakobwa bariko bakoreha ibinyabwonko bariko biga icigwa c'ubuhinga bwa none.

Abanyeshure biga mugisata c’ubuhinga bwo gucapa, muri Kaminuza barakora umwimenyerezo wo gucapa.

Isomero ry'ishure rya kaminuza ririmwo abanyeshure babiri umwe afise akanyabwonko mu ntoke ariko yereka umwigisha wiwe kugirango amusobanurire ku meza hariho n'ikindi kinyabwonko.

Icirore kiri ku ruhome rubakishijwe amakaro n'imbombo ryo gukarabiramwo intoki i ruhande hari isabuni hasi hari ibidumu bibiri bifise imitemere itukura hamwe n'ikidobo kinini cirabura kirimwo amazi.

Ishure rya kaminuza ry'ubukanishi harimwo abanyeshure bariko barakanika ivyuma vy'imodoka abandi bicaye.

Abanyeshure bari mw'isomero bariko bariga bifashishije ubuhinga bwa none bwo kumurika ivyigwa ku ruhome hamwe n'umwigisha ari imbere yabo afise igikoresho congereza amajwi.

Icumba kirimwo icirore kiri ku ruhome. Rwubakishijwe amakaro. Hari ibombo bakarabiramwo intoki, n'isabuni bakoresha mu gukaraba intoki, n'ibidumu bibiri birimwo amazi, hamwe n'ikidobo kinini kirimwo amazi.

Abanyeshure bo muri Kaminuza, bugamye imvura murubaraza rwinyubako ya Kaminuza ,hari ho amazi imbere yabo n'imodoka ihagaze hanze, hirya yaho haboneka inyubako ya Kaminuza.

Umunyeshure wo muri kaminuza w' umugabo, afise igipapuro yacafyeko abantu ariko arabasiga amabara.

Abanyeshuri bo muri Kaminuza mu gisata c'Ubukanisi bariko barimenyereza gukanika umuduga.

Abanyeshure bo muri kaminuza bavuye muri iyo nyubako yakaminuza basohoka bariko baragenda mw'ibarabara baganira.

Isomero ririmwo abanyeshure batari bake ba kaminuza, mu mwuga wo kubaza. Bariko bimenyereza kubaza bafise ibikoresho vyagenewe uwo mwuga wo kubaza bitari bike nk'imisumeno.

Icumba camanama comunyubako ya kaminuza kirimwo abanyeshure bicaye kuntebe zinyegamo bakurikirana inama hasi hariho amakaro imbere hariho imeza zitatu zisasheko ibitambara vyera

Abanyeshure bambaye gamu, itaburiya, udufukamunwa, iruhande yabo hari ibirahure, bakoresha mukuvangiramwo imiti.

Abanyeshure bo muri kaminuza , bambaye gamu, itaburiya ubufukamunwa , bariko baravanga imiti murico cigwa.

Indobo yo gutamwo umwavu iri iruhande y'abanyeshuri bo muri kaminuza harimwo abakobwa n'abahungu bahagaze hari n'umwigisha, ariko ararengana yambaye agapira k'ibara ry'umuhondo.

Umunyeshuri wo muri kaminuza asutame iyambaye amarori yo kwikingira afise mu ntoki amasupana, kandi yambaye gamu mu ntoki i ruhande yiwe hariho imiringoti itwara amazi.

Urubaraza rw'ishuri rya kaminuza rufise ivyuma bisize amabara atandukanye, ibara ry'ubururu, ibara ryirabura, ibara ry'umuhondo. Imbere y'urwo rubaraza hari ibiti binini binini bitonze umurongo.

Abanyeshure bari mu nzu yubushakashatsi bambaye amataburiya yera nama gant harimwo abahungu babiri numukobwa umwe bari mu cigwa co kuvanga imiti umuhungu umwe ariko aravanga imiti abandi bariko bararorera.

Abanyeshure ba kaminuza bambaye impuzu z' imyuga, bariko bakoresha imashini yo kubarura, bafise n' urunyuzi rwo kubarira.

Abagabo indwi bahagaze kubivu vyaho bimvye bagira batangure kwubaka inyubako. Muri abo abagabo harimwo umuzungu ariko arabasigurira uko bagomba ubikora.

Umupfasoni asukura inyubako afise iruhande yiwe indobo y'ibara ry'umuhondo.

Umwana wu mwigeme w'umunyeshuri wo muri kaminuza yambaye itaburiya yera n'agakofero kera ari mu kibanza barimyemwo afise agakoresho kamufasha gupima ubushuhe bwico kibanza.

Icumba co munyubako ya kaminuza kirimwo akazu kasugwumwe kagenewe abayobozi bonyene.

Inyubako yubakishije ivyuma hamwe n'amabati, hasi hasize isima, hariho n'abanyeshure bo muri Kaminuza bicaye ku ntebe, bariko bakoresha ibikoresho vyo gutumatumanako amakuru, Barindiriye ko babakira.

Inyubako ya kaminuza ifise imbuga irimwo uturima dutandukanye turimwo utwatsi dukikujwe n'utubuye twudutafari twiza twiza hagati murutwo turima harimwo utuyira twamabuye ducamwo.

Imbuga yinyubako ya kaminuza irimwo umurima munini wivyatsi bitotahaye ariko harimwo igiti kinini gifise ibibabi vyiza biriko barakoragurika hirya yaho twamashurwe

Abanyeshuri bo muri kaminuza mu gisata c'ubuvuzi bari muri laboratwari icumba cagenewe kwimenyererezamwo gupima ingwara koya.

Umunyeshuri wo muri kaminuza mu gisata c'ubwubatsi yambaye umwambaro wo kwubaka hamwe n'igikofero kikingira yambaye n'amagamu muntoki, ariko afatanya ivyuma yifashishije umuriro.

Inzira yo mu nyubakwa iruhande yayo hariho amasomero n'ivyumba bitandukanye.

Abanyeshuri bo muri kaminuza mu gisata c'ubwubatsi bariko batera amakaro hasi bamwe muri bo baricaye hasi abandi barahagaze, kandi bose bambaye umwambaro umwe usa urimwo ibara ry'ubururu.

Isomero rya kaminuza ririmwo isomero ririmwo abanyeshuri bariko bakoresha imashini nyabwonko bariko bakora ivyubuhinga bwa none hariho n’instinga nyishi.

Umunyeshure wo muri kaminuza yambaye ishati yera, afise umushatsi muremure n'isahani muntoki ziwe iriko icupa rinini ririmwo inzoga, n'ikirahure co gusukamwo iyo nzoga, ariko arazimana abantu.

Umwigeme ajejwe gusukura inyubako ya kaminuza, yambaye umwambaro wabigenewe, imbere yiwe hariho agacupa karimwo isabuni y'amazi, iruhande harih'indobo isa n'numuhondo irimwo amazi.

Umunyeshuri wo muri Kaminuza yambaye wubururu n'inkofero yo kwikingira ariko arasudira ivyuma abikoraho imiryango hamwe ninkorofani n'ibindi vyinshi.

kaminuza ivyizigiro vya Afurika ifise umuryango usize ibara ry'ubururu hamwe n'ibara ryera . Ku ruhande hari akazu kubatse gasize ibara ryera ,kanasakaje n'ibati hejuru.

Abanyeshuri ba kaminuza bari mw'isomero ririmwo ama meza n'intebe z'ibiti bariko barakora ibintu vy'ubuhinga bwa none bafise ibikoresho nk'amasupana.

Hano har'abantu bari mucumba c'inama icumba c'amanama bariko bakora inama harimwo abahungu n'abakobwa hakaba harimwo n'abihebeye imana babiri b'ababikira.